Peeru dàll bu xees peeru dall bi nin ko ngëpp ki ko ngëpp mu ngi takk montoor mu takk jaaru ci benen loxo bi def wexam yi emay bu conk.

màndar ga bind bind yu rëy rëy ak bind yu em ci ronam bind bu rëy bi nunga am draya gambi conx weex bu la weex werta lu muy tekki ci bind bi mooy kiiw tv gambi ya

Xxale bu jigeen bi sol robb bu werta , ci kaw dafa daŋg, ci suf dafa xireeku. Robb bi amut ñaare laxo, benn la am mijël ay loxoom def ko ci teggam di xoole denn boor.

benn màndarga mu am lu gure liñu xam sepp ak la singom fidt gi bi am ay rëbiyeex yu wër gula barama am pante ci cat bi

Palaasu jaaye kaay ay bagaasu toggu ak yekke ak lëmës am na booli ndaw am bool yi mag am ay kaasi xopp am ay palaat am bagaas yo xamne yini lëma see lekk la.

Ndongo daara yi took ngëb seeni téere ni ngu sol mbubbuyu weex kaala yu weex ak tubey bu werte ném népp ni ngi jakkarle wala ningi jublu benn boor.

xala bu jigéen bi di daf yefu tàggat yaram di daw ngëb kuppe kuppe bu sëngu ci bu crin goy oye basket bool xala bi mi ngi soll bu la ñu rëddi ci reet gi lu orange mu sol dalyi ñuul ak kawaas yi weex mu takk kawarg ci bigg bi

Soxna ci ngëb doom bu jegéen nikoy péngu wala ñyaka xale bi ngi sol mbaxana ak mbubb bu singom kiy péngu ngi ngëp pooj bi jër péngu bi diko ci jam.

Ab loxo bu ngëp màngo bu ñoor xom ci la xom. Mango bi mun menni dëran am netti kuloor konku ,nete ak werte tuute ci suuf.

Tëre nazaraan ci wàllum nediine. ji di diine christien mu ngi am benn marke buy wone lii tëre christiane bante bu jup taxaw am beneen bu ko gàlla.

Pakketu garab bu weex am bindi yi bola ak yu ñuul ci pegg bi am lu nete am lu bula bo xoole bindi yi steto cy ginnesus ningi bind progis eli feex.

bant bu ànd ak lu menni kopp ñu jokk lante leen bant bi dafa weex cet bi ñuul kopp buy ndex ci cat bi dafa ñuul pant bi liggéeyam mooy pompo bur fat fat dëñ

Ndawsu litu litti yi dijji ñyaari litte joxe benn booru bopp bi dél catu kawar bi njuux ko ci ndon gi mu ngi takk jaaru long long ak ñyaari jaaru lwiis mu menn netti bën bën la am.

jigeen ndaw ci jigéen ci sol garamb b bu singom ngëpp ci benn loxo bi kalpe yekkti benn loxo bi menni kuy joxañuy baaraam taxaw ci kanam toogu bu yang weex am lu mbokq

bopp buñu mmu soor gi dafa am cat am kolóor bu xonko weex werta bu desa ñoor werta bu ñoor mete muul amaat weex am bula weex nekk ci ron

Paketu tii wala paketu naan bu tangu më ngi nekk ci paket bi kulor bi nenni doomu taal am bind yu xonk am ruggi yuna nek xopp am ay bind yu ñuul ak yu wertax ci paket bi nin ci dek kaas bu am ndox bu tanga.

Lupaluppu bu taxaw ci kaw xob, lupàlupu bi am na koloor bu werta, am koloor bu weex, am koloor bu ñuul.

Ay peru dàlla bu sungu ci bukki ak bunyul bu sungu ci bukki bi dafa xawa guddu am ay bindi ci digi bi.

Ay banana yuñ teglante , yu ñor xom. Banana yi nu ngi am ñaari kulóor, yu nete ci chait bi am lu werta , banana bi ñum ko tex ci kaw lu weex.

Kër guñ dafare nek ngi ñax yu maggat am na mbaar am bëy wu taxaw ci digih hëtti bi ndaw ci jigéen ci hoddu muuro kala gu bula.

Naari góor ak ndaw ci jigeen ci taxaw ci digg bi ngëb ay tontoor ngëb këyit teg dara ci bopp bi di wane ne dama doon joŋante góor ñi ki mu ngi sol ñotti morso bu bulë ñu daame na ko ci kanam sol dàll yu ñu ki sol sumit bu doon xaaw werta ak tubey dàll yu ñuul.

Teere nasaraan bu sung ci bukki am jigéen bu nett ci kaw téere bi wàcce kawaram sollu weex di mooñ teere bi nung ci bindi ann hank di diary of ayong gal.

xale bu góor buy dax ci wàllam jonante taxaw sol lu weex loxo yi gudd kawa ci weex amla qenko soldalu yi werta xale bu góor bay na ngi tiin benn cupe

xale bu jigeen bu ngëpp waxukaay ngëpp kalpe soldal yu ñuul sol rob bu weex bu aggul ci omi wacce kawar di di muuñ

Buntu géej wala buntu tafas góor gi nu yenu lu diis mu konko am ni nekk ci buntu géej gi digage ci gaalu gaalu yang taxaw ci ganaaw xale bu góoru.

Soble mbay mañu rajchi soble bi mëngi ànd ax ay xobam yu werte soble ci nax nin ko jóur ci palaas mu am ay ñax ci ronam.

Dafar bur cosaanu xew. Dafar ko bamu rafat rangsala ay tuntur ci digg bi boor bu ne am rang gunduñ ni di took ci toogukaay yi am na weex amna si ngom nga xol ci kanam lingi takk ay wal pipp dend ak taabal juñuuree mënan gi weex pekt si ngom.

Ay eegukaay ci etaas moy ay eskale yi xanxlënk defare ningu tekk ci yoonu eskala yi ay poti lamp ak yi xob wala tuntuur bur rafatal tey ay natal yi bari ci kaw tabax bi.

Bagaasu defar kanam bur jigéen, bagaas yi am na fompukaay kanam, amna sunguf bur defar kanam, wala pentur, am lanuy def ci wee, nekk ci ay pot yi bokkul.

Cheeb buñ togg def ko ci pol chéeb bi amna kuluur bu ne werte konku nete am ay daggu ginaar.

garabu soranse garab gi ni am xopp ci digg bi banki soranse bi muy am ay digg waya xobwi berixuñ bu baax

xala bu jigéen di dox ci wàllu taggat yaram munu ngëpp cupe buñuy wax basket bool di daw jem ci kanam sollu bula ci tegg bi am lu orange mu sol kawasi xonko

Nyetti xale yu goor niy dox ci wàllum tàggat yaram di duur bal wala cupe ki mi ngi tepp bur duure ko boppambe ki tepp bur ngëp ko ni ni ngi sol lu xonko ci lu doomu taal ci lu nete.

Xale bu jigéen bu lettu mbaram yokku ci mees yu gudd mee ci mungu ame kuloor bu sung ci bukki ndaw ci mngi sol mbo bo bu weex takk jaaru wiis sol sipu bu ñyuul ndaw ci defa xeere.

Xalèh bu jigéen buy wëgg ci ten wëgg na bay sotti ci pan bi mugii ngëp siwo bu netteh, sol mbubu bu nexam sëp oddo malaan waaye def ko leem takka ko.

ay kayutu xibaar yuñ lal wala tekk ti taabal kayit yi bëri te bokkuñ kayit bi ci gëna fës më ngay wone ñaari nataalu gur ki ma ngay re solmbaxana bu ñuul ki mi ngi solmbaxana bu weex am cikiñ bu bejjaaw ni bind ci kayit gi ci gëna fos hu wiens in di zemba

ku ngëb roto bi xëji bi roto ay xob ci kaw ay ñax roto bi dafa werta bant bi dafa sëng ci bukke ki ngëb roto bi ngir sol dall foole yi gudd

Paketu tii, wala pakketu naan bu tàng, pakket bi defe su ngu, ci bukki ni tayfi luweex, am ay rëbbi yi ñuul, nu bind ci bind bu xonko, ak bind yu ñuul, li gëna fës ci paket bi mooy kin kili baa.

Bagaas ci hette wala bagaa ci bind yiñu jaay palaas bi bur jaay ay bagaa ci hette la ak bagaas ci bindi ni teg bagaas ciñ xett ci kaw ay xank yu menn karton tamu weex yin bind nuñ ko wekk wala aj ci kaw tabaxi ñu am kulóor yu bari te bokkul.

denn paket wala kalpe bu singom am kuloor bu nexam seb mu am rumenni mous denn bët bi yeex am tomb buñu denn bët bi nete am tomb buñu geneñ gi am rumenni coloor bi shingom te ko ci kaw lu weex

Dall takk yu ñuul di dalli góor, dall yi dall ñuy dox ci wàll kaarange ño koy sol, dall bi dall yu ñuul cukk la.

Xale bu góor a xale bi jugeen ni sol lu weex tàll. xale bu góor bi mu ngi sol gnetti morso wala netti abd xale bu jugeen bi sol robb bu weex ci réek ci fuuf mu jalarbeku jël loxam tek ko ci lexu xale bu góor bi bi muuñ xale bu góor bi jël ay loxam tek ci ndiggam ñu xoolante.

Kopp bu am ngëbu kaay bu gudd amsi cet bi pax kopp bu werta kopp bi kopp nake kaayla wala kopp bu ngay meeso.

wekket ci wekketu xaale su gambe wekket bi nit kanko dek ci baaraamam wekket bi kolooru singu ci bukki nu bind ci tenn mu am lu menni cuuj wala ganaar

Jaaru loxo, wala jaaru baaraam. Jaaru bi denn boor bi moo gëna rëy denen boor bi, jaaru bi sempalla , lu menni jaaru sëy.

Siwo wala siwo bu menni pañe siwo bi defa am ay pax-pax mënul def ndox waaye mën na epp ay bagaas mu ngi epp bidoŋ bu am kubeer bu bule.

Teere bu wertax teere bun binde bindi yi am koloor yu bokku am na ron menni mu tadd am lu weex ak xonko ni def ci màndarga bu bula am lu weex ni def ko kom sa biddi tere bi li ci gëna fos mooy di xadit fo di dines.

pot bu mëna def ndox bu sedd wala ndox purunaan na ngi am kubeer bu wertax kubeer buy defa ànda nga bukaay potd ci boppam bo ko xoole mën ngay gis lu nete ci ganaawam dij dafa yaraax

Teere nazaraan bu werta am ay bind budon mën ni mutàdde wala songusi bukki bu kosut, nū bind ci li gena fes, history of east africa.

paketu garab bu taxaw paket di ñaari kuloot la am am na bule bu ñuul am na weex am bind yi yeex ak bind yi gule pakket b li ki gëna kos ci bind yi mooy paralaab

Ay paketi garab yiñ teg lante , paketi garab yiy am na coloor bu orange, coloor bu weex am bind yi ñuul, ñi tekko ci ñaari kartong ay yeneen kartong nekk ci booram, ñuñ ko teg ci inenni taabul, li gina fës ti bind yi mooy neomay sin cirin diit.

Ay mësin yuy dox ci wàll jokkale ak jokkalante mu ngi am koloor bu weex am koloor yi bindi ci digg bi u ñyuul am coloor yu weerte bu la nëte ak xonko mu ngi am yeneen masin yi ndàw dendak moom.

Mbede muy wane taw ba pare am ay oto ay nit yu ngëpp saret di puus ni di dem am guura ci jigéen kiy pus nu ngi sol benn tubey budoon weex ak mbubb budoon xawa sungu ci bukki auto ya ngi dem ndox ma ngi xawataa.

Bool bu def ay lekk yi demeni ki ay yeeyu yuqumb am na koox yu werta am banana buñ tàgg am koox yu sewa sew yu am lu ñulag lu weex ma am mën gerte ñu tekko ci kaw lu singom ni def ko ci bool bool buñ tekg ci kaw palaad bu weex.

Talib guddi wala yoon bu guddi. Otoy di daw topplante ay ato yu weex outoy bo xoole gis ay guur ñu sol màndarga ñuy aar réew mi ñung ci gannaaw ato y.

Néegu dalal gan, am ay toogu yu yaañgi, amme kuloor bu doon jaxase singom ak sungu si bukke, am taabal ci digg bi, seen tank yi nete, negg bu yaatu.

Sollu, sollu cosaan ku sol melni gaide, def ay xob bi cibi mu ngëb kom genu xar sol lu ñuul ci diggi bi teg ak xob ci ronam.

Ay brig yuñ rangsala birig yuñ defar ta tabaxe biñ ko birig yi më ngi dendak ay bant yuñ leeme bant yi bantu sibi la ngay wax pampalan.

Ay ndawu jigéen yuy dox ci wàllum diine cristan diine cristian booleen xoole ni ngi sukk dimen ni ñuy ñaan dex seen bopp mësoor yu weex ñiy ñi ngi sol mbu buyu weex ñiy sol mbu buyu bule am ay toogu ak taabal nekk seeni digante.

Ab bindi nekk ci diggi li weex bindi bi am na werte am muul mu am bopp buñ firi kawar gi nekk ci digénte bindi yi werteyi.

ganaar bu jigeen bu ñuul ganaar bi më ngi taxal ci kaw bant mangi am loxonk ci booru gémeñ gi lu das yepp tefa ñuul

Bopp pu auto bu weex auto bu ngante bopp bi rëyna mu am kuloor bu weex ba xoole ci ganna outo bi mangi taxaw ci kanam bitik buy jaay ay yëri.

Léebeer buy duggu ci biir ndox léebeer bu ñyuul mungi nga ci boori nopp yi ak boori gi meñ bi mungi am la xon ko.

Teere nazaraan mu am coloor bu bulo mu am bind yu weex , ci teera bi më ngi am lu menne ay xanxa yoñ tabax mu tiim ndox, teera bi li gëna xos ci bind yi mooy true and holy.

Ay mësino dem ak dikk am bu ñaari tank am yu ñetti tank ñaar yépp koloor bu bulala ci ganaawam bo xoole më ngi am ay welo yuñ taglante am ay pono yuñ wekk ci kaw.

Auto bu rëy te guddu am coloor bu bula am palanteer yu ñuul te bari ato bi bo xoolee amna tegukaay ci kaw.

Ay jigeen ñu taxaw ngëpp tabla yeebaane ki mngi kaalakaala bu ñuul jiital lu wertas ki sol mbubb bu orance am ay bind yu ñuul ñena ñangi musooru sol seeni garambubb ci tabla yeebaane bi më ngi am xale buy jooy.

Ay buteelu naan bu sedd yuñ taglaanté , am kubeer yu weex ci kaw am bind yi werta ak rëdu jinjar, ñu bind ci jinja.

màndarga picci mo xonko am bët yu weex per bët bi xonko gémeñ gi cat bi dafa weex mu nekk ci ganaaw wala ci kanam lu weex

Xale bu jigéen bu tekk toogu, toog ci teglante ay tankam, sol robbu bu bula, daale ak kaala bu singom, teg bénne loxo bi ci kaw uumam, beneen bi mu tekk ci mbaggam.

Ay tabla yéebaane am ay raaya ci dijantéem. Tabla yéebaané yi ni ngi am koloor bu bulo am bind yu weex, li ci gëna fos mooy oic bànjul sommit.

Ay ndaw yu sol mbubbu yu werta, mbaxana yu werta, ngëb nataal goor gi na ci direey, sol mbaxana mu weex ak xaftaan ñetti morso yu weex.

Balekaay ak fompukaay buñ taxawal weet ko ci buntu bu weex buntu bu weex ci kanamam am ay karo balekaay bi ngëbukaay bi defa xonko ci suuf dafa werta am luñu.

Teere nasaraan teere bi nu ngi nekk ci coloor bi song sa bukki am ay rëdd rëd yu ñuul ni bind ci bind yu weex mu am foto bu nit ki took ci kaw gaal nekk ci biir ndox.

Teere nasaraan bu am koloor bu nete ak weex ca digg bi am koloor bu chingom mu am bind yu ñuul bind yi bu ngiy wax di pepling of africa.

Palaat wala boolu karot, karot buñ daggut, xolliwuñ ko, miñ ko teg noon ci palaat. Karot yu refet.

ay góora ki jigéen yu rang sol ay mbaxana yu rëy yu bula ak yenuul sol mbubu yu rëy yu bula teko ca seeni kaw yére kenn ci digg bi solut yooy mngi sol men cimis bu weex teg ci mbubu laxo bi guddu ak tubay

Palaas bu raxasu wala sëlmu mu ngi am bool bu weex am ay seetu, bool bi nuñ ko teg ci kaw taabal li xanq taabal jimu ngi am koluur bu sungu ci mbukke.

ay gancax bur rafatal dëkkuwaay xob yu werta yu rafat àndak tuntuur mu weex menni lu jéema law di yëkkateko

Mandar ga mu am bind yu weex ci ganaaw yépp am lu bula mu am ñaare nit ñu jàkkarle menni mag mu yëkkati xale bind yi mu ngi am luñuy wax wala mu ngi wax unisef ko evrecayl.

Xale bu jigeen bu sanse sol luñuy wax daggit mu amlu bula ak amlu doomu taal mu ngi def tekk ci boppam bi ngëb laal bopp bi xool benn boor jël benn loxo bi tekko ci booru biiram.

Paketu forote, wala paketu garab pur fuy mitti, paket bi mingi am yu weex ak yu xonko ak yu orange, nu binde ko binde yu xonxu, yu gis ku ngëb tankam, wala hoomam mu wane ne dafay mitti, ñëm ci def lu xonxu.

Ay doomu guyaab yu ñor ak yu desa ñor ñu tekko ci suuf am na ywerta am yu nete guyaab bi am na kulur yuy wonene dafa kumase yaqo.

ay bagaasu nappekaay wala ay bagaasu cubbala mungi menni ay buum yuñ rabbu lante wuraleko weñ mu menni sagg wala menni fuñ wara def

peeru jaaru noppo peeru jaaru bu kombu tayaañ ji am ay tup-tup yu menni wéer mëngi am kuluur bu sung ci bukki ñu tekko ci kaw lu wéex feer bi wiisla.

Peeru jaaru wiis buñ teg ci kaw lu weex peer bi wiisam bune ñun ko teg ci booram wiis bi rëyut rëy goog waaye tuutiwoot tuuti bobu.

ay bandaa se kaay goom ñu tekp ci kaw luñuul ci bàndaas bi manga am kuloor bu weex ak tonko booko jallarbe mu am kulóor bu weex kese bandaa ci bari na tuuti waaye mena ñoon

Ay bindukaayi, porxale bindukaayi nak amna kuloor bune, bu ne amna werta, nuul, bula, xonk bula, ñuul, nga am ci ngom, am bu bula, ambu bukki, ambu nete.

Masinu waxukaay di dox ci wàllo jokkoo ak jokkolante muy masin bu ngay ngëp ca loxo di óóte. Masin bi mu ngi am kulor bu ñuul am bindi yu wèèx am ay natal luy waneh dekka bu yàñji lampú yu tahal.

Kaytu xibaar bu am bind yu xonk ak metaale ay góur goor gu ci gina fos mëngu sol simis bu nuun am ay rëdd yu weex takk baatam bi ak lu xonku tek ci mbubb bu ñuum.

Auto bu yàñj bu weex tàll auto bi më ngi tefaw beneen auto ngi tefaw ci gannaawam mëngi am ay lamp lamp yi am lu orange.

salemu jigéen buy tàggat yaram sollu bula ci wedi xamlu orange muy def luñuy oye basket bool ngi sol dal lu tàkk kawaas yu weex